Salo n ʒɛya ŋo bi biɛla boɣali ni ka tihi giliba ka bi yino kuriya ka gbubi soobuli ka yino yɛ liiga piɛlli ka yino yɛ liiga dozim ka gbubi silba o nuuni

Yili gulinyaangi n boŋo ka paɣa ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ pa dizuɣu ka o gbubi chɛrigi o nuuni ka duɣu ʒɛ o luɣuli ni ka kurifooti ʒɛya ka dikpuna maa nyihi nyihi

Paɣaba anahi n ʒɛya ŋɔ ka bi kpabi bihi bi nyaansi yino zaŋla chinchin ʒiɛ n kpabi bia ka niraba ayi ʒi kpalansi bi zuɣuri ni tihi n ʒɛya ŋɔ mɔri n ʒɛya ŋɔ